Kapena we iifuta yokomwedhi yomayalulo gombaanga yotango yopashigwana.

Ethigathano lyokumatuka ndyoka lya kwashilipalekwa kombaanga yaVenduka. Ishangitha ngashingeyi okutameka momasiku 20 gaJuli 2025. Opu na iisindanomwa mbyoka tayi ka sindanwa.

Shangitha okakalata konomola yongodhi yoye kombaanga yaWindhoek, opo shi ku ningile oshipu oku imonena oshimaliwa shoEasy Wallet

Omukalelipo gopaveta Isindanena omukaleli po gopaveta oku pitila mombaanga yaVenduka.

Methano muka ota mumonika oshimaliwa shombaanga yaTanzania shoka shili mongushu yooshilinga omayovi gatano.

Ombaanga ya Venduka okwa li ya kwashilipaleke megandjo lyiikulya kosikola yontumba , methano ota mu monika aanasikola taya taamba iikulya niikwathitho longo ndjoka ya shilipalekwa ko mbaanga ya Venduka.

Eshina lyokuyalula nokukoleka iimaliwa ngele oyoshili tuu. Methano muka otamu monika ondumba yiimaliwa mbyoka tayi tulwa kokashina kokuyalula nokukoleka.

Oshimaliwa shomaayovi omathele gatano shaNamibia shoka shili sha tulwapo kombaanga yaStandard.

Ondunda yokukala omutumba omanga to tala ko radio yomuzizimbe. Oradio yomuzizimbe oyo oshinima shoka ha shi tu etele omawuyelele go meni nogokombanda yoshilongo, shoka tashi inyenge muuyuni, omawudhano nosho tuu.

Longitha okakalata koyo kombaanga yoBank Windhoek, pakulanda iilandomwa yoye ndele to yi methigathano lyokusindana iipambuliko nenge iipambumaliwa yongushu yoodola omayovi omilongo mbali.

Ekwatho pashimaliwa ndyoka lya kwashilipalekwa kombaanga yoNedbank okuza koshikunino shokukuna omiti kOsona.

Ilikolela omayalulo gombaanga yokupungula. Ombaanga yavenduka, yongushu yoondola eyovi.

Oshipundi sho ku kala omutumba, shoka shili shalongwa miihongomwa.

Oshimaliwa shefo sha Tanzania shongushu yeyovi.

Eshina lyoku nana iimaliwa yombaanga ya Windhoek. Iilongekidha nawa kuumbudhi nokiimbuluma nokaakengeleli mboka ha ya kala ye li puushina wo ku nana iimaliwa. Gamena ongele to tula mo onomola yo kambombo kayi monike ku kehe gumwe. Onkee kala wa kotoka.

Ehala lyokukala omutumba ndjoka hali ithanwa oshinyanga. Oshinyanga shiigongalele, shaayenda, nenge shaanegumbo uuna taya li omwiha, uulalelo, nenge oshuumbululwa.

Iimaliwa yomafo tayi monika mefano, yaAmerika no yaEuropa.

Futa iifuto yoye noondjo shinasha nekwatathano lyombaanga yo Netbank. ONetbank otayi ku kwathele okufuta eendjo dhoye pomakwatathano gopawungoba.

Iimaliwa yomafo yili po shilimbo shaEuro, oku tameka poEuro ntano sigo Euro omathele gatano .

Iimaliwa yomafo ndjoka yili pamayalulilo go EURO ngashi tamomonika methano o EURO omulongo, omilongo mbali no EURO omilongontano.

Iipundi yomegumbo nenge yomombelwa yokukuutumba mbyoka tayi monika yili molwaala olundjimbi.

Iifuta yokomuvo yombaanga yoNedbank otayi londo okutameka momasiku gaali gaMaalitsa omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Ondunda yokulala, moka tamu monika ombete, noshipundi shokukala omutumba.

Oopoloyeka dhili omugoyi, odhili dha pewa oshimaliwa shongushu yoomiliyona dhili hamana, mekwathelo kombaanga yavenduka.

Okatemba koku iyoga koonyala hoka ka longwa moshiti nenge tu tye, miikwapilangi.

Oondando dha yooloka dhe pinga kanitho lyo ngushu yiimaliwa. Methano muka otamu monika nkene oondando dhili dha londa no ku gwa pevi, dhiimaliwa yiilongo ya yooloka.

Ehala lyoku iyoga, moka mu na etemba lya longwa miihongomwa yiiti.

Omapungulilo gopambaanga oku longitha ongodhi yoye yopeke oshali.

Tseya nawa kutya omauyelele geni nuukwatya wuni wombaanga yoye mboka itoo vulu oku gandja komuntu, oku kondjitha iimbuluma.

Iimaliwa yomafo yomwaalu omathele gatano noothilinga dhaTanzania.

Ehwata lyiimaliwa yomafo, yiilongo ya yooloka, ngaashi oondola ethele dha Amerika.

Ekwatho pashimaliwa shongushu yooN$ 500 000 okuziilila kombaanga yoStandard Bank yaNamibia. Sha gandjwa momasiku 30 Juni 2025.

Ehala lyo ku kala omutumba ,mpoka tamu monika iipundi iinene yo pa tatu noka taafula pokati.

Okukeelela oku ilunga to itapula kashishi oshinima shesiku limwe ashike oshinima sha kehe esiku shoka shapumbwa okukala shi ilongekidhilwa esiku kehe notashi tsikile.

Epingakanitho lyiimaliwa, mono omulandi taagandja iimaliwa komulandithi opo avule apewe shoka ahala okulanda.

Iimaliwa yomafo ya Namibia, methano muka otamu monika omusholondondo gwiimaliwa yomafo. Okuza koondola dhili omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele sigo omathele geli gaali.

Ekwatho lyopashimaliwa lyaayilongi okuziilila kombaanga yaNedbank.

Ondjele yepingakanitho lyiimaliwa yuuyuni yomasiku etitano 15 Maalitsa 2019.

Aluhe ohandi tumine oshimaliwa kumeme gwandje ngoka eli komikunda, kehe ehulilo lyomwedhi. Mboka ha vulu okuyi longitha okulanda oompumbwe dhe dhesiku kehe, iikulya noshotuu ,momukalo goPayPlus.

Uuyelele womapungulilo mondondo ontiyaali tameka ngashingeyi mombaanga yotango yopashigwana.

Ositola yiilandithomwa , yiizalomwa yokolutu. Methano otamu nkene aalandi taya hogolola iizalomwa nenge iilandithomwa yokolutu.

Tula pamuthika omapungulilo goye goshimaliwa okupitila mombaanga yoNedbank pamakwatathano gopangodhi.

Okupitila mekwatathano lyombaanga yotango yopashigwana, opu na okambako hoka ka li ke na ongushu N$ 609, ngaashingeyi oke na N$ 499 kositola yoNictus okupitila mekwatathano lyombaanga yotango yopashigwana.

Iilikolomwa yo momapya nenge tutye yopamuthigululwapo yili mooshako tayi landithwa po nenge tutye tayi hahithwa.

Endumbalalo lyiimaliwa yongushu ya yooloka, yo mafo. Iimaliwa yomafo ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha kehe esiku, dha kehe shimwe ngashi iizalomwa, iikulya nosho wo iiyenditho.

Ehala lyomafutilo moka tamu monika nkene meme ta futu iifuta ye komu meme omukwawo.

Ethigathano lya kwashilipalekwa kombaanga yaVenduka. Ninga omalandithilo goye nokakalata koye kombaanga yaVenduka, eto yi methigathano lyokusindana olweendo okuya koParis, koLondon nenge koDubai, uuna wa ningi omafutilo goye nombaanga yaVenduka iikando oyindji.

Ooshako oombulawu dhina oshihako noshinyolomwa shombaanga yoStandard.

Omahaleloyambeko kwaa mboka yi isindanene oshimaliwa shawo okuza mekwatathano lyombaanga yotango yopashigwana shokomwedhi gwaNovemba. Ongushu yoshimaliwa omayovi omathele gaali nomilongo ntano dhaNamibia. Omadhina ongaashi taga landula: Dr Filipus, Jesephina nosho tuu.

Iipundi yopashinanena yoku kiitumba. Iipundi mmbika yopashinanena oyili yalongwa miitholomo yayooloka mbyoka yapingenepo iipundi yopamuthigululwakalo mbyoka kwali yalongwa miiti mbino yoshinanena oyili yatulwa omalapi, omatalashe nosho tuu.

Patulula omayakulo gombaango yoPrestiga, wu imonene omukala go ku vena.

Methano muka otamu monika ombete yo ku lala noka pundi okashona kokukala omutumba ngele tozala nenge toyi kombete, ombete oyi li ya mangelwa mopulasitika, otayi ulike kutya ompe natango.

Oshipundi sho kukala omutumba shoka sha longwa moshiti sha hongwa ndele etayi shiya momutholomo goshipundi shoku kala omutumba.

Oomeme mboka taya monika yiilikoko lela oshimaliwa shawo, ngaashi gotango iilikolela oshimaliwa shoolanda omayovi gatano, nangu eli pokati omayovi geli omlongo naangu eli kolulyo omayovi geli gaheyali okupitila moBakpro.

Hulitha po ekwatathano naakengeleledhi, ano okupata oonomola dhawo, nomakwatathano gawo agehe gopaungomba.

Omayakulo gompungulilo yombaanga yotango yopashigwana yaNamibia.

Oto vulu kwiilikolela iinima yopatatu okuziilila kombaanga yotango yopashigwana, onomola yotango oshimaliwa shomayovi 3500 tashi futwa shiukilila komaalulilo gombaanga yoye, onomola ontiyali ocomputa yopaumwene onomola ontitatu ongodhi yopeke.

Oku zilila nenge oku pitila mombanga yotango yopashigwana ongodhi yopeke ndjoka hayi ithanwa oiPhone 16 okwali yina ongushu yoshimaliwa omayovi omilongo mbali nagatatu omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi ngaashi ngeyi oyina odollar omayovi omilongo mbali nayimwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omathigathanopo ngoka haga ningwa okuzilila mombanga yotango yopashigwana yaNamibia. Mpoka pu na Selma Petrus ngoka isindanene ongodhi ye yo peke hayi ithanwa oIPhone 16.

Iimaliwa yomafo yaNamibia iipe niikulu. Methano otamu monika oondola dhaNamibia omathele gaali , ethele , omilongo ntano , omulongo mbali nosho woo omulongo mbyoka hayi longithwa okulanda iiniwe noompumbwe dha kehe esiku.

Oshitelekitho shuunene wo litela heyali okwa li shina ongushu yoondola omayovi gaali nomathele ga gaali nomilongo omugoyi nomugoyi, ngaashingeyi oshina ongushu yoondola eyovi limwe omathele ga hetatu nomilongo omugoyi nomugoyi oku pitila kombaanga yotango yopashigwana.

Ombete yontazi oyo ombete ndjoka yalongwa miiti , ndjoka hayi zi kiimeno ngaashi komiti ndhoka ominene, hayi hongwa nawa , tayiya kumwe, tayiya momutholomo gombete yokulala.

Omahalelo yambeko kuMartin Jeckonia ngoka a sindana oshitukutuku she shoGD hamano (6) RB Raider. Okwa li taya thigathana po naMartin Nangolo, osho wo Dumaza Simbanda.

Eshilipaleko oku zilila kombaanga yaVenduka okuya kongodhi yoye yopeke okatumwalaka okafupi, uuna pena uulingilingi omayakulo goye gombaanga.

Ekwatho lyopashimaliwa shokukwathela aanafalama yiimuna, okuzilila kombaanga yotango yopashigwana.

Oomeme yatatu taya monika ya thikama mositola, ye ya okukonga iilandithomwa yawo.

Iipindi nkene wuna okuimonena oshimaliwa pamukalo gwoEassy Wallet.

Ofanditha yokomuvo yiiyenditho mbyoka iikulu. Omasiku olyomakaya omulongo nagahamano gaAuguste omayovi omilongo mbali nagatano. Owili omugoyi gwo ngulonene.

Omuntu a thikama eli pomafutilo mpoka eya oku futa iifuta ye. Ta longitha omukalo gwoku gandja oshimaliwa komulandithi nenge omutaambiko gwoshimaliwa.

Omusamane ta lombolwa kutya momayalulilo ge gombaanga omwa yiwa komuntu ta longitha ongodhi yilwe.

Etholomo lyo kandunda okashona hoka taka monika kalongwa miiti.

Ondjalula mambo yomapingakanitho giimaliwa, nkene omuntu tayalula nkene iimaliwa yili tayigu pevi nenge tayilondo yiilongo ya yooloka.

Omaudhano ngoka geli ga kwashilipalekwa kombaanga yotango yopashigwana. Omaudhano kehe ohapu gandjwa omapapa, omapoli niilimbo ya yoolokathana.

Esiku lyoomeme, etyapulo lyesiku lyoomeme okuziilila kombaanga yaVenduka. Ilikolela okakalata koshimaliwa shongushu yeyovi okuziilila kombaanga yaVenduka.

Ehala lyokukala omutumba nenge tu tye oshinyanga shokugongalela moka tamu monika iipundi ya kundukidha oshitaafula mpoka hapu kala aantu taya kundathana, taya li nosho tuu.

Ositola yiikulya yosheendelela, ngaashi ta yi monika methano. Iikulya mbjoka hiihakawutu yatetwa mbyoka ha yi longithwa mokulya iikulya yosheendela.

Eshina lyoku yalula iimaliwa, shika osha pupaleka omukalo goku yalula iimaliwa koonyala. Oku yalula oshimaliwa koshimwe noshimwe nuuna ngele weshi tula meshina olyili hali endelele shi vulithe oku yalula noonyala.

Iiyimati niikwamboga mbyoka tayi landithwa, nomethano otamu monika aalandi naalandithi.

Esiku, nehala nethimbo lyiipindi yombaanga yo NedBank moRehoboth.

Okugwedhamo uukwatya woye wopambanga nomayakulilo goye gopambanga to longitha ongodhi yoye yo peke.

Okulongitha okakalata kombaanga mokufuta iilandomwa yoye mositola. Omuntu oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga yotango wufute iilandomwa yoye mostola kehe ano itaapu longithwa iimaliwa koomuma.

Epingakanitho lyiimaliwa moka tamu ulikwa nkene omuntu ta shendjwa iimaliwa okuza kiimaliwa yaAmerica niimaliwa yaNigeria. Oondando ohadhi kala dha yooloka, onkene epingakanitho lyiimaliwa ohali kala wo lya yooloka shi ikwatelela koondando dhiimaliwa yoshilongo noshilongo.

Ositola yiipumbiwa yesiku kehe. Methano ota mu monika nkene ositola ya tseyika nawa ndjoka tayi shingitha iipumbiwa yesiku kehe yomegumbo moka mu na uunamunate oha tu wu longitha okunwa, othewa yokuyoga nosho tuu.

Ondunda yokulala nenge yokuthuwa po ndjoka tayi monika yi na ombete niipundi yokukuutumba nokataafula kokunwina.

Oshitsilikwa hongwa shomegumbo. Shoka tashi ulike sha tentekwa iimeno.

Etumwalaka lyeyuvaneko lyonawa lyombili nolyohole okuziilila kombaanga yaVenduka pahulilo lyomuvo poshituthi shoChristmas.

Ositola yiipundi yiikwamatyofa yedhina Kizerwa ART.

Longitha omafutilo gOmbaanga Yotango Yopashigwana komauliko giipindi gaNgwediva gokomumvo e to mono ompito yoku ilikolela oshimaliwa shoye.

Omuyakuli ta yalula iimaliwa yaayakulwa.

Ehwata lyimaliwa yomafo yi longo ya yooloka.

Epukululo koshitayi shombaanga yo Folex mpoka yili yatembukila mongaashingeyi naampoka yili tayi adhika mongaashingeyi.

Iimaliwa yomafo yokoshilandopangelo shaCongo. Iimaliwa oya simana noonkondo pethimbo lyopaife oshoka ohayi longithwa mokulanda iipumbiwa oyindji yayoloka.

Etseyitho moshigwana oku ziilila kombaanga yaVenduka. Onkene otayi ti kutya ohatu popi omalaka geli omulongo nagatatu kwa gwedhwa limwe. Otashi shiwa ngaa oku kala wu hole ombaanga noku kala wu hole omalaka?

Ehala lyokuvululukilwa nomathuwe po ndyoka ta li monika li li koonkunkulo gokandama kokuyoga ke na omeya.

Iihahithomwa yomegumbo. Oya simana unene oshoka oyohayi landwa kaantu moositola.

Ongonga hangano yoCapricorn oyili ya taamba ko oshilyo shayo oshipe David Nuyoma onga omuyakuli ta kalelele.

Epingakanitho nongushu yiimaliwa yuuyuni okuziilila moshilongo shaRwanda momasiku omaandaha omasiku 17 Januali 2022.

Iilikolela oka fudhepo kiifuta yombanga poKrismesa, sho ngushu yoondola N$10000, oku pitila meshilipaleko lyoshi enditho shoye.

Eulikilo lya nkene to vulu okulanda iilandomwa yoye pwaahena okakalata tashi pitile pangodhi yoye yopeke.

Kaleka ontungilo yimaliwa yoye yopethimbo etu imonene omawi omawanawa gopethimbo okuzilila kombanga yoNetbank.

Patulula omayakulo gombanga yanasikola ngwe wuye methigathano lyoku isindanena.

Gumwe gomaalandi anana okatemba mositola ta talatala shoka eli a pumbwa miipumbiwa yesiku kehe .

Hulithapo omikweyo omile to longitha omukalo goshinanena okupungula nenge tutye okutulako shoye kokashina kokunana iimaliwa kopondje.

Epingakanitho nelanditho ehahitho lyimaliwa yiilongo yayoloka, iilongo yayoloka tayi hahitha noku tula momangeshefelo iimaliwa yiilongo yawo nkene tayilondo nokungwa pevi esiku kehe.

Ondjalulambo yomapingakanitho giimaliwa muuyuni yomasiku 29 omayovi gaali nomilongo mbali nandatu.

Ondili nda yakula oshimaliwa shandje meendelelo moku landitha onyama yandje ndjoka hayi ithanwa okapana, moku pitila momukalo omupe gwoPayPulse.

Oshimaliwa shefo shontumba shoka shili pashiyelekitho shantano.

Oshimaliwa shefo shongushu yomayovi omilongo mbali shoka hashi longithwa okulanda nokulanditha, okuhaha nokuhahitha.

Ondando yowili yagwa pevi. Ndjoka nale kwali yi na oondola dhaNamibia 10 199 ngaashingeyi oyina oondola 9 699.

Ninga ekwashilipakeko lyoshi enditho shoye okuzilila kombaanga ya Venduka ndele to imonene ompito yokusindana oshimaliwa kokakalata koGondwana.

Embwinda lyoositola nenge tutye ehala lyomutungilo dhoositola odhindji mpoka aantu haya yi yakakonge oompumbwe dhawo. Kokuza iizalomwa, iikulya nosho tuu.

Kape na iihohela ya gwedhwa po ngele to longitha okakalata koye kombaanga kovisa. Uuna to landa iilandomwa yoye otoshi ningi oshali nopwaa na iifuta yasha.

Aantu ye li momukweyo mositola yu uka pomashina ya ka fute iilandomwa yawo.

Omahalelo yambeko kwamboka yilikolele oondjambi nenge tutye ondando dhoshimaliwa dha yoloka okuza konomola yotango sigwo oko nomola ontitatu ,tangi uunene.

Iimaliwa yomafo niikukutu yaNamibia.

Iimaliwa iikukutu mbyoka hayi longithwa moku landa kehe shimwe oko kutya iipumbiwa yesikukehe iikulya, iizalomwa nosho tuu.

Omatseyitho golusheno lwoketango oku pitila mombaanga yoStandard bank.